MoNamibia omu na iimaliwa ya yoolokathana yomafo. Mono tu na oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele oshowo oondola omathele gaali. Kiimaliwa mbino okwa thaanekwa aaleli nenge aantu mboka ya simana, yamwe nokuli oya lwila oshilongo shetu.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwwa ya sho, noshilongo kehe iimaliwa yasho ohayi kala ya thanekwa iinima ya yoolokathana. Moshilongo shetu iimaliwa ngaashi mbi yomafo, yimwe oya thaanekwa aaleli yoshilongo no konima ohayi vulu okukala ya thanekwa oshinamwenyo shontumba.

Ohaku kala omathigathano ga yoolokathana kutya ne omathigathano gokumbwinda nosho tuu. Aantu ohayi ishangitha taya kala tayi idhewula yo tayi komathigathano.

Ngele owa hala ohauto wa loloka oku enda koompadhi, inda wu ka talelepo ombaanga yo Bank Windhoek opo wu popye naayakuli, yo ye ku kwathele opo wu vule okulanda ohauto yo ye. Ano Bank Windhoek oha vulu okugandja omikuli.

Ilandela ohauto yoye nenge embakumbaku lyoye nenge okambesa koye osho wo eloli lyoye ndono toli landa owala tolongitha ombaanga yoye yaNedbank ano oto gandja ko owala nenge wu pewe nokuli omukuli ngono to kala to futu.

Kehe ongeshefa oyi na kutya ohayi landitha shike. Moongeshefa dhimwe ohamu landithwa omagadhi, moongeshefa dhimwe ohamu landithwa iikutu, iikulya, iikunwa nosho tuu. Ano omuntu oye mwene ha hogolola kutya ye okwa hala okulanditha shike.

Oositola odhindji ohamu kala muna oolaka. Moolaka mono omo ihe hamu tulwa iinima mbyoka tayi landithwa moositola. Ano omuntu iho kala we tolongo nuudhigu, ohoyi owala wuukilila pwaashoka wahala.

Aantu ohaya ningi oongeshefa dhawo mono haya landitha iinima ya yooloka ngaashi oondjato nosho tuu. Ohaya landitha nee opo ya mone mo iiyemo.

Omuntu ngele tolandasha owuna okukala wayalula iimaliwa opo wutale ngele oyagwana, oshoka pamwe otokagandja ashike nani iimaliwa oyapitilila nenge iimaliwa inayi gwana.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho niimaliwa ohayi kala yi na oongushu dha yooloka. Ano ngele owa mono oshimaliwa shoshilongo shimwe, oto vulu okuya wu keshi lundulule opo wu mone iimaliwa yoshilongo shoye.

Oositola dhimwe oha dhilanditha iinima mbyoka dhodhene nenge aantu ooyene yadho ha yeyi ndulukapo yoyene ngaashi iimbamba mbyoka kukwatelwa iikutu mbyoka oyo yene ha yeyi hondjo, nayilwe oyindji.

Egumbo lyoye olya pumbwa oku kala tali monika nawa. Landa oshitaafula shoka hashi landwa niipundi yasho, opo pu kale tapu lilwa kaanegumbo. Oshitaafula niipundi yasho ihayi kala yi na ondilo, ohayi adhika moositola moka hamu landithwa iinima mbyoka.

Owa pumbwa oku kala wa kotoka oshoka muuyuni wongashingeyi aakengeleli oya ninga oyendji. Aantu mbono oyena oondunge odhindji nohaya kengelelle aantu iimaliwa, unene tuu aakulupe oya pumbwa oku kala ya kotoka.

Okwa longwa iimaliwa, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbyono ihayikala yina oongushu dha yoolokathana kokehe koshimaliwa ohakukala kwathanekwa sha ngaashi aaleli yoshilongo nenge iinamwenyo.

Ombaanga ya venduka oye etapo omukalo omwaanawa, gwo ku tuma oshimaliwa, osho wo gwo kupewa oshimaliwa. Ano ino pumbwa oku ya kombaanga, oto vulu ashike oku longitha ongodhi yoye, to tuminwa oshimaliwa, ngoye to tumu oshimaliwa.

Moostola ohamu landithwa iinima yayooloka. Moostola dhimwe ohamu landithwa uundjato waakulukadhi , omapaya, oongaku noshowoo iinima yimwe mbyoka hayi vulu okulandwa nohayi kala iipumbiwa kaantu.

Oto vulu oku longitha ongodhi yoye yopeke, oku pungula iimaliwa yoye, okutala uuyelele woye, nenge oku tala kombanga yoye. Ano ino pumbwa okulonga nuudhigu.

Aantu ohaya longitha iipilangi okunduluka po iinima ya yooloka, mbyoka hayi kala tayi monika nawa momagumbo gawo. Ano iipilangi ohayi zi nee momiti.

Ngele owazi moshilongo shetu wuuka moshilongo shimwe shi ili. Iimaliwa mbyoka wazi nayo moshilongo muka hayo tokalongitha koshilongo hwiyaka. Onkene owuna okuya pehala mpoka hapu shendjwa iimaliwa opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo moka wuli, ano ito vulu okulongitha iimaliwa mbiyaka iikwawo moshilongo shoka.

Aantu oyena uunongo wa yooloka. Aantu yamwe ohaya vulu oku ndulukapo iinima oyindji taya longitha iipilangi. Ohaya vulu nokuli oku ndulukapo uugumbo moka hamu lala iinamwenyo ngaashi uumbishi nosho wo uumbwa, ano taya longitha iipilangi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Niimaliwa ohayi kala yaathanekwa iinima yayoolokathana. Iimaliwa yimwe ohayi kala yaathanekwa aaleli yoshilongo shoka nenge iinamwenyo nenge iimeno mbyoka yasimanekwa moshilongo moka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oha yi kala yi na oongushu dha yooloka, ngaashi nande onditye monamibia, iimaliwa ya Namibia iha yi kala yina ongushu ya faathana niimaliwa ya Angola.

Iilongo yimwe , iimaliwa yawo ayihe oyili owala momafo. Ano kayina iimaliwa naana iikukutu oyindji. Mpono noondola ntano noondola omulongo odhili mefo, oshowo ondola nokuli. Iimaliwa nee yimwe ohayi kala yina ongushu omanga yimwe iha yi kala yina ongushu.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi kunkilile opo wu takamithe ookalyamupombo nenge mbokya kaye hole oku ilongela ku yoyene. Ano ino pumbwa okugandja omauyelele goye gopaumwene, oshoka oshimaliwa shoye otashi kana ko kombaanga.

Moositola ohamu kala muudha unene oshoka ohamu landithwa iipumbiwa yaantu oha yayi yakakonge shoka yapumbwa kutya ne iikwatelwa nenge iinima yomomagumbo gawo.

Inopumbwa oku kala wuna egumbo itali monika nawa, oto vulu wu ilandele oshitafula niipundi yasho mbyoka hayi adhika kombiliha lela. Iipundi mbino niitafula ohayi kala yalongwa nenge yandulukwa okuza miipilangi, iipilangi mbyono yaza momiti.

Inda wukiilandele owili yoye ndjoka yali yina omayovi omulongo ethele nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike mongashingeyi oyina owala omayovi omugoyi omathele ga hamano omilongo omugoyi nomugoyi. Owili ndjino ombwanawa noku zala koshikesho.

Aantu oyena uunongo wa yooloka uunongo wumwe mbuno oyewu ilongela koosikola omanga yamwe yewiilongela owala momapandaanda nenge momagumbo gawo sho taya pangele.

Aantu oha ya yang oongeshefa dha yoolokathana mono ha ya landitha iinima, nenge iipumbiwa yaantu ngaashi iikutu, iizalomwa, iinima yoko kombitha ano iikwatelwa, nosho tuu. Oha ye yi landitha ne opo ya monemo iiyemo yo kwiikwathela.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa yomafo oha yi kala yayooloka. Iilongo yimwe oyi na iimaliwa yomafo yongushu yo 200, 400, 2000, 20 000 nosho tuu.

Krhe oshilongi, oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oha yi kala yina oongushu dha yoolokathana, ano ngele to yi koshilongo shimwe shi ili, ouna oku ksla wa shendja iimaliwa yoye, opo wu vule oku kala wa ka longitha iimaliwa yoshilongo shoka wuuka.

Ombaanga yaVenduka ihayi kala owala moombelewa dhawo ,ashike ohayi vulu okuzamo tayiyi momapandaanda oshowo koosikola ano kiiputudhilo yopombanda opo yafale omayakulo gawo popepi naakwashigwana.

Opuna oongeshefa dhomaludhi gayoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima yayoolokathana. Dhimwe ohadhi landitha oongaku ndhoka odho dhene hadhi dhinduluka po ano dhalongwa nande omiipa yiinamwenyo.

Owa pumbwa okila yoku talaleka? ombaanga yo FNB otayi ku tseyithile kutya inda wuka lande okila yoye yoku talaleka, ndjoka yali yina omayovi ga hetatu omathele gatatu nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike mongaashingeyi oyina omayovi ga heyali omathele ga hetatu nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu ohaya ndulukapo iinima yayooloka taya longitha iipilangi mbyoka yaza momiti. Ohaya vulu nee okweeta po oosikopa, mono hamu vulu okupungulwa iikwatelwa yopokombitha nenge iikutu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, niimaliwa kehe ohayi kala yina oongushhu dha yoolokathana shi ikwatelela koshilongo. NomoNamibia omuna wo iimaliwa, ano iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa iikukutu.

Otovulu oku patulula okambo koye kombaanga, kombaanga yoFNB hoka komasiku omilonga ndatu nambali, ano hoka tokala topungulako oshimaliwa shoye, ano ino pumbwa okukala kuuna oshimaliwa shoka tovulu okulongitha ngele pweya uupyakadhi.

Ombaanga yoStandard Bank kumwe nehangano lyoHollard ohaya vulu okuninga omathigathanao ga yoolokathana mono aantu haya thigathana po muudhano wa yoolokathana. Ngoka a sindana oha pewa nduno shoka a nuninwa.

Otovulu oku landa tolongitha oka kalata koye ka FNB ,ngweye nokonima otovulu okwiisindanena sha, ano FNB okuna ethigathano ndoka opo lyatameke.

Inda wukapatulule okambo koye kombaanga opamwe nombaanga yaStandard. Shika otashi ku kwathele opo wu kale to vulu okutuma iimaliwa yoye kaapu na uupyakadhi.

Aalongwa nayo otaya indilwa opo ya ka patulule uumbo wawo koombanga uunene ngaashi ombaanga yaNEDBANK ano ino pumbwa ku kala waana okambo koye kombaanga ,inda owala kombaanga hoka eto popi kutya ngoye omunasikola natango.

Aantu ohaya nduluka po iinima ya yooloka ngaashi iipundi yoku kuutumba osho wo iitafula yoku tenteka iinima, mbyono haye yi landithapo opo ya vule okwii monena iiyemo. Iiyemo ohaye yi longitha ne okwii kwathela osho wo oku kwathela oyana.

Oongeshefa odha yooloka nohadhi landitha iinima yayooloka. Moositola dhimwe ohamu landithwa iikulya mbyoka yatelekwa ano yapya nale, naambyoka woo inayi pya. Iikulya mbino ohayi landithwa nee opo aantu yiimonene iiyemo, yo mboka taya landa yiikuthe ondjala.

Oto lombwelwa kutya ombaanga yo Nedbank, iihohela yawo paife oya shuna pevi. Ano ngele owahala oku ka kutha nande omukuli, inda owala manga iihohela yawo yili pevi.

Omuntu opo wu kale to vulu oku landa sha owa pumbwa oshimaliwa ngele kunasha oshimaliwa ito vulu oku landa sha ngoye ito vulu wo oku kala wu nasha kutya nee osho kulya nenge osho kunwa ano owa pumbwa oku kala to longo opo wi imonene iimaliwa.

Ngele owa yi komahala ogendji unene ngaashi komatala ohaku landithwa iinima yopamuthigululwakalo. Oto vulu okukala wa adhako iinima yopamuthigululwakalo gOshiwambo niinima yopamithigululwakalo wo dhilwe. Oho vulu oku adha ko iilya tayi landitthwa, omakunde, omapungu, oomboga nayilwe mbyoka aantu haya vulu okulikola momapya gawo.

Aantu oyena uunongo wa yooloka mono haya nduluka iinima ya yooloka ngaashi uusikopa, taya longitha iipilangi mbyoka yaza momiti, yo ta yeyi landitha opo ya mone mo iiyemo.

Nedbank, okweshi ninga oshipu, mpoka omuntu tovulu owala okulongitha ongodhi opo wu tume nenge wu taambe iimaliwa, ngoye wu tale wo kutya kombaanga yoye owunako ingapi.

Ngele toyi koshilongo shimwe owa pumbwa okulundulula iimaliwa yomoshilongo shoye moka waza, opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka toyi. Ito vulu okulongitha iimaliwa yilwe kayo hayi longithwa mo.

Aantu yamwe oyena uunongo wa yooloka, mbono haya vulu okukala ya valwa nawo nenge yewu kutha koosikola. Ano omuntu ta vulu oku ndulukapo oshitaafula, shoka sha longwa lela pashinanena.

Otovulu okutala kutya kombaanga yoye okuna ingapi toyi owala puushina mboka wopondje, wombaanga yoBank windhoek totulamo ashike okakalata koye topula kutya owahalaa okutala kutya kombaanga yoye okuna ingapi.

Ombaanga yo NedBank otayi lombwele aantu yawo ayehe mboka haya longitha ombaanga ndjoka, nenge mboka ya hala okuyi longitha kuutya otayi ka kala mOvenduka, ano komaulikilo giipindi hono tayi ka kala yina okatala kawo, ano ngele owa hala sha inda owala kokatala kawo.

Aantu oye na uunongo wa yooloka. Yamwe oye wu kutha koosikola dhoka hadhi longo aantu, nkene ye na okunduluka po iinima, ta ya longitha iipilangi nenge iiti mbyoka ta yi vulu oku eta po iipundi niitaafula.

Ombaanga yoNedbank ohayi ningi omaudhano ga yooloka moka hayi kala yi na omathigathano guuthanguthangu. Aantu ohaya ishangitha opo ya ye ya ka tondoke yo ya vule okuisindanena sha.

Omuntu ngele owayi koshilongo shimwe shiili wazi moshilongo shoye hwiya oho yiko niimaliwa yokoshilongo shoye onkene nee oho indilwa opo wukeyishendje oshoka itovulu nana okuyilongitha moshilongo ano ohoyi nee pomahala moka gokushendja ee toyi shendje ee topewa iimaliwa yomoshilongo shoka.

Aantu oye na uunongo wa yoolokathana. Yamwe oye na uunongo mbono ye wu ilonga okuza koosikola. Omanga yamwe oya valwa nawo. Oha ya nduluka po iinima ya yoolokathana ngaashi: oosikopa, nayilwe oyindji , mpono ha pu vulu oku tentekwa iinima nenge, oku kala omutumba.

Oto vulu okulongitha ongodhi yoye yopeke opo wutale uuyelele kombinga yaashoka shili kombaanga yoye nombaanga yoFNB. Ano ngele owahala okutala nenge kutya owunako ingapi kombaanga oto vulu wala okutulamo *140*321# e totala kutya kombaanga yoye owunako ingapi.

Aantu ohaya nduuluka iinima yayoolokathana. Uunongo mbuno yamwe oye wukutha koosikola omanga yamwe oya valwa nawo, ano ohaya vulu okunduuluka iipundi nenge iitaafula nayilwe oyindji mbyoka hayi vulu okulongithwa momagumbo.

Momagumbo ogendji omwa ningwa nawa, mwa tulwa iipundi niitafula hono aantu haya kuutumba naampono aantu haya lile. Inda wo wu kiilandele iipundi yoye niitafula.

otokunkililwa oshoka uulingilingi paife owuuka pombanda, ano kala wakotoka ngele todhengelwa nenge omuntu tekupula onomola yoye yokakalata yopaumwene, ano inopumbwa okuyigandja nando okomuntu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho nakehe koshimaliwa ohaku kala kwathanekwa iinima yayoolokathana, ngaashi omathano gaaleli, omiti, iinamwenyo nosho tuu.

Inda wikiilandele okila yoye yoku talaleka ndjoka kwali yina omayovi omulongo nayimwe omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi, ashike payife oyina ashike omayovi omulongo omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yobank windhoek oyetapo ethigathano, mpono tovulu okwii sindanena iimaliwa yokufuta osikola yokaana koye, ano iimaliwa yongushu yathika peyovi.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi ende, hayo yene hayi ende ashike ohayi tumu aaniilonga yawo, opo ya ye moshigwana ya ka gandje omayakulo. Ohaya yi nduno kiiputudhilo yopombanda, taya yi mokati koongeshefa nakehe pamwe mpoka pu na aantu.

Kiilandele ekopi lyo ye ko nictus ndjoka lyali owala lina omathele ga heyali no mulongo nomugoyi ndele, paife olina owala omathele ga tano no milongo omugoyi no mugoyi.

Owa pumbwa okukala wa kotoka. Ombaanga yoStandard Bank otayi ku kunkilile kutya ngele owi iyadha wa kengelelwa nenge aantu ya hala oku ku kengelela oto vulu okudhengela kombaanga, opo ye ku kwathele ano ya pate ombaanga yoye pakathimbo.

Inda wuki ilandela ekopi lyoye lyokolusheno ndono kwali Nina oodola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi ashike mongashingeyi olina owala omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi positola ndjoka hayi ithanwa o Nictus.

Ombaanga yoFNB ohayi unganeke uudhano wa yooloka ngaashi uudhano wokatanga kokoompadhi nosho tuu. Ohaya futu nee iimaliwa, yo taya gandja wo kwaamboka taya sindana.

Moositola kehe omuna kutya ohamu landithwa shike. Opuna oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola dhoongaku noshowo oositola dhiikunomwa. Dhimwe wo ohadhi landitha iinima yaakulukadhi ano uulyenge nosho tuu.

Ombaanga yoFNB, otayi ku tseyithile opo wuka lande eshina lyoye lyoku yoga , ndyono kwali lina N$8 799 ashike mongashiingeyi olina owala N$7 999. Ano inda manga kuyele.

Kehe mondolopa ohamu kala muna ehala moka hamu landithila iikunomwa oshowo iinima ya yoolokathana. Ngaashi iinima nenge iikulya yopamuthigululwa kalo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, kehe oshilongo natango iimaliwa yasho ohayi kala yina ongushu ya yooloka. Oshilongo shetu nasho oshina iimaliwa ya yooloka ngaashi yomafo niikukutu.

Momiti oha muzi iipilangi mbyono hayi hongwa opo yi ninge iinima ya yoolokathana ngaashi, omatemba go ku iiyogela, omatemba go ku yogela nosho tuu. Momiti mono ne shampa ya hongo iinima ya wo mbyono, oha ye yi landitha po, opo ya monemo iiyemo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho noshimaliwa kehe oshi na ongushu ya yooloka ano Namibia oshilongo shoka shi na iimaliwa yasho mbyoka hayi kala ya thanekwa iinamwenyo oshowo aaleli ano iimaliwa mbika nayo oyi na ongushu ya yooloka kiilongo iikwawo.

Aantu ohaya nduluka iinima yayolokathana ngaashi iipundi mbyono shampa yeyi nduluka noshowo iitafula taye ke ilanditha po opo ya vule yamone iiyemo ndjono taya vulu oku ikwathela nayo.

Oku na oositola dha yooloka dhono hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Ku na mpoka aantu haya landitha nenge omiti, shi ikwatelela kutya omuntu ota ehama shike. Ashike olundji omuntu owa pumbwa okukala wa tuminwako ku ndohotola.

Iimaliwa yomafo iipu okuyalulwa ina yi fa iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo natango iipu wo okuhumbatwa oshoka yo iha yi kolokota ina yi fa iimaliwa iikukutu.

Aantu ohaya nduluka po iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi yokukuutumba noshowo iitaafula yokutenteka iinima. Iinima mbino ngele ye yi nduluka po ohaye yi landitha po nduno kaantu nenge kaakwashigwana, opo ya vule okumona mo iiyemo mbyono taya vulu okuikwathela nayo noshowo oyana.

Iimaliwa oyindji yiilongo ya yooloka yimwe ohayi kala ya thaanekwa iinima oyindji. Yimwe ohayi kala ya thanekwa aaleli yoshilongo shoka, yimwe ohayi kala ya thanekwa iinamwenyo niinima wo yilwe. Ohayi kala ya nyolwa kutya oshimaliwa shoka ingapi.

Aantu ohaya nduluka iinima ya yolokathana ngashi iipundi yoku kutumba oshowo iitafula yoku tenteka iinima. Iinima mbino shampa yandulukwapo ohayi ndulukwa momukalo ngoka omwanawa notagu hokitha opo aantu yalande, ohaye yi landitha ne kombiliha lela.

Aantu oye na oongeshefa dha yooloka mono haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi oongaku, uumbindja, oondjato na yilwe oyindji opo yiimonenemo iiyemo mbyono taya vulu okwiikwathela nayo.

Ombaanga yoFNB ohayi unganeke uudhano nenge omathigathano ga yooloka gomaudhano, ethimbo limwe ohaku kala kuna aantu taya tondoka pono ngele weya tango nenge weya omutingapi hopewa shoka wa nuninwa.

Ombaanga yo FNB otayi kulombwele kutya, ngele owahala oku tota nenge okuninga ongeshefa yoye ,inda wuka patulule ombaanga yoye hoka opo wuvule oku pungulako oshimaliwa shoye.

Aantu oyena uunongo, aantu ohaya vulu okundulukapo iipundi hoka haku kutumbwa taya longitha iipilangi mbyoka yaza momiti, oha yeyi landithapo nee opo yamonemo iiyemo, yoya vule okwiikwatha nayo.

Aantu yamwe oya valwa nuunongo. Yamwe uunongo oye wu kutha ngaa koosikola. Aantu ohaya vulu oku nduluka iipundi yoshinanena mbyono hayi kala moondunda dhoku gondja.

Owali wuna oongombe dhoye ndele oongombe dhoye etadhi sipo molwa okwenye? Ombaanga ya FNB otayi ku ithana opo natango wuye wu ka kuthe omukuli kombaanga. Ngoye wuvule oku landa iimuna yoye. Shampa wa kutha omukuli oto pewa nee ethimbo kutya oto kala to futuko uunake.

Aantu mo ngaa shingeyi ihaya kuutumba we kiiti. ohaya landa iipundi mbyoka yoma tyofa yalongwa miipilangi tayi tulwa omatalashe osho tayi tulwa iinima iiwaanawa kombanda opo yi mone aalandi.

OStandardbank oyeshi ningi oshipu oshoka omuntu oto vulu owala oku tuma oshimaliwa tolongitha ongodhi yoye, ano tolongitha oPayPulse. Ino pumbwa oku kala to unga unga una omuntu ahala oku tuma oshimaliwa ndele kena kutya ote kupe ngini.

Otovulu oku pungula oshimaliwa shoye nombaanga ya Bank Windhoek. Inopumbwa oku kala to pungula oshimaliwa shoye megumbo. Ashike inda kombaanga yetu mbyoka opo wukale to pungula iimaliwa yoye.

Ombaanga ya NedBank ohayi gandja omikuli, opo wu vule okulanda egumbo lyoye. Ano ino pumbwa okukala to mono iihuna nenge to dhiladhila kutya oto ka za peni. Inda owala kombaanga opo wu pewe omukuli goye.

Aantu oyena uunongo wa yooloka haya nduluka iinima ya yooloka ngaaashi iipundi oshowo uutaafula. Iinima mbino ohayi vulu okundulukwa taku longithwa iipilangi mbyono hayizi miiti

Pamwe owa pumbwa oshimaliwa inda owala kombaanga yo standard bank opo wukapewe omukuli topopi kutya owahala gwii ngapi ngoye tokala to futu shii kwatela kethimbo ndyoka wa pewa.

Ngele owuna edhiladhilo lyongeshefa ndele ku na oshimaliwa shokutamekitha oto vulu owala okuya kombaanga yoFNB eto kagandja uuyelele woye opo nee oto vulu okupewa omukuli.

Ninga ongeshefa yoye eto kala tolongitha ombanga yoNedbank, oshoka oyo unene hayi longithwa kaanangeshefa ano toka mbangako iimaliwa yoye ngoyewo oto vulu oku kuthako omukuli.

Aantu ohaya landitha iinima yayoolokathana mono haya landitha opo yiimonene mo iiyemo mbyono taya vulu okwiikwathela nayo ongele okulanda iikulya, iikutu, okufuta oosikola dhoyana nokulanda woo oompumbwe dhawo ndhoka yapumbwa.

Oongeshefa ohadhi landitha iinima ya yoolokathana. Aantu mboka yena oongeshefa ohaya landitha opo yi imonene mo iiyemo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo ongele oku landa iikulya, ongele oku landa iizalomwa yawo, oku futa oosikola dhoyana oshowo oku kwathela aakwanezimo yawo.

Miiti ohamu hongwa iinima ya yoolokathana. Mbyono aantu hayeyi landitha ano haya ningi oongeshefa mono taya kala taya landitha iinima mbyoka. Yimwe ongaashi iipundi, iitaafula , noosikopa, uutaafula uushona nayimwe oyindji.

Aantu oye na oongeshefa dha yooloka moka haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi oongaku, iikutu, oondjato nosho tuu. Ohaya landitha opo ya monemo iiyemo mbyoka taya vulu okwiikwathela nayo naakwanezimo yawo.

Ombaanga yo-FNB, oyeshininga oshipu opo aantu kaayakengelelwe. Omuntu ohokala wuna onomola yoye ndjoka yopaumwene, ndjoka holongitha opo wutale kutya kombaanga yoye okuna ingapi nenge wutume oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, niimaliwa ohayi kala yina oongushu dha yoolokathana. Ano moNamibia, iimaliwa yaNamibia nayo ihayi kala yina ongushu yafa yiimaliwa yiilongo mbyoka yo popepi ngaashi Angola.

Moshilongo shetu omuna oositola mono hamu landithwa iinima yayoolokathana ngaashi, iikunwa, nosho tuu. Ethimbo limwe ohayi kala nee yatulwa pondando yili pevi lela mpono aantu ha ye yi ituayele lela nawa.

Oto kunkililwa kutya ombaanga ya Bank Windhoek kayi na esiku yi ku pule onomola yoye ndjoka yopaumwene, ano ngele oho longitha ongodhi okuya kombaanga yoye. Nongele owa mono to pulwa onomola ndjono kala wu shi kutya mboka ookalyamupombo.

Ino pumbwa okukala to kuutumba pevi, ino pumbwa okukala to kuutumba kiiti. Inda wu ka ilandele iipundi yoye yopashinanena noshowo iitaafula kombiliha lela. Oto vulu wo nangoye mwene okukala to yi nduluka po.

Otuna iimaliwa yomaludhi gaali, mono tuna wo iimaliwa yomafo, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yomafo. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa iinima ya yoolokathana ngaashi aaleli yoshilongo, iimeno, iinamwenyo nosho tuu.

Iimaliwa yomafo oyo ipu oku humbata oshoka ihayi kala iidhigu yafa iimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbino ohayi kala wo iipu oku yalula yo noho iiwanawa opo wuyi landithe ano oyo wu longithe ngele to landa.

Moostola ohamu landithwa iinima yayoolokathana. Oostola dhimwe oha dhilanditha omagadhi dhimwe ohadhi landitha iikutu niinima oyindji ngaashi iikulya noshotuu. Omuntu ngele owa hala sha ohoyi owala kostola hoka opo wukakonge shoka wahala.

Kehe ositola nenge kehe ongeshefa ohayilanditha iinima yawo yayoolokathana. Oongeshefa dhimwe ohadhilanditha iikunwa nadhimwe ohadhilanditha iikulya. Ndhoka hadhilanditha iikunwa uunene ngaashi omalovu, ihagalandithwa uunene moosondaha ashike ohagalanditha owala mokati koshiwike, uunene momandaha sigo olyomakaya.

Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yomafo, iimaliwa yomafo ongaashi nee oondola omathele gaali, oondola ethele, oondola omilongo ntano, oondola omilongo mbali nayilwe wo mbyoka opo ya ndulukwa po.

Aantu ohaya nduluka iinima ya yoolokathana mono haya nduluka iitafula, iipundi nayimwe oyindji. Ohayeyi nduluka taya longitha iipilangi mbyono ya za momiti, ngele ya nduluka iinima mbyono ohayeyi landithapo opo ya mone oshimaliwa shono ta vulu oku ikwathela nasho.

Aantu oye na uunongo wa yooloka moka haya vulu okunduluka iinima ya yooloka. Iinima yimwe ohayi ndulukwa miipilangi mbyoka ya za momiti ngaashi iitaafula noshowo iipundi. Iipundi oyo mbyoka hayi tulwa moseti moka hamu gondjo aantu.

FNB okwa huma komeho ito vulu owala okukala to kambanga iimaliwa yoye kombanga kokwene ashike oto vulu okumbanga iimaliwa yoye wu li megumbo to vulu okutuma oshimaliwa shoye wu li megumbo nenge okutuminwa wo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala yina oongushu dha yooloka. Namibia osho oshilongp shimwe shina wo iimaliwa yasho ngaashi yomafo osho wo iikukutu. Iimaliwa yomafo ohayi kala iipu okuyalulwa yi vulithe iimaliwa iikukutu, yo wo ohayi kala iipu okuhumbatwa yi vulithe iimaliwa iikukutu.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho niimaliwa ohayi kala yina ongushu ya yooloka. Namibia oshimaliwa she ohashi kala shina ongushu ya yooloka kiilongo iikwawo oshowo iilongo ngaashi Australia yina ongushi yiimaliwa hayi kala yili pombanda yivulithe iilongo iikwawo.

Aantu oyena uunongo wayoolokathana mono haya nduluka iinima yayoolokathana. Yamwe ohaya nduluka iipundi mbyoka yalongwa miipilangi nenge momatalashe. Iijima mbino shampa ye yi nduluka po ohaye yilanditha po opo yamone mo oshimaliwa shokwiikwatha, shoku futila oyana oosikola osho wo shoku landa iikulya.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi kala yina omathigathano ogendji. Mono Fransina Ashingola oye asindana po oodola omayovi gaali nomathele gatano. Omuntu nangoye oto lombwelwa nee opo wukale to kutha ombinga momathigathano moka. Opo nangwe wiisindanene sha.

Selma petrus okwii sindanena onghodi ye yo peke. Nangoye oto vulu owala okusindana, ethi gathano otali hulu mo mulongo nomugoyi ga August.

Ino pumbwa oku kala todhiladhila kutya osikola yomumoye oto yi futu ngiini. Inda ashike methigathano ndoka lyili ko-Bank Windhoek, opo wu isindanene oshimaliwa shoondola eyovi limwe, opo wuvule oku futa osikola yomumoye.

Aantu ohaya nduluka iinima yayoolokathana ngaashi oosikopa dhono hadhi longwa miipilangi, iipilangi mbyono ya za momiti, ano oosikopa ohamu pungulwa iikwatelwa yomokombitha, iizalomwa nosho tuu.

Omuntu kehe owa pumbwa oshimaliwa ngele kuna oshimaliwa iitovulu okulandasha ngele wuna oshimaliwa oto vulu oku landa oompumbwe ndhoka wa pumbwa ngashi iikulya ,iizalomwa nosho tuu. Ngwe natango oto vulu wo okulanda nenge okufuta oosikola dho yaana yoye.

Aantu ohaya yi koongeshefa ye ki ilandele iipumbiwa yawo. Oongeshefa odhindji ohamu landithwa nee iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa niipumbiwa ayihe yomegumbo. Omuntu owa pumbwa oku kala toyi hoka, opo wuka lande ngoye wu imoneneko shoka wa pumbwa.

Oto kunkililwa, opo ngele tohingi, kuunwe nande omalovu. Ombaanga yoFNB ohayi gandja wo omakwashilipaleko, opo wiikwashilipaleke.

Ngele owa hala okupungula iimaliw ayoye, inda pombaanga yoBank Windhoek opu na uushina mboka wopondje, mpoka ho yi owala e to tula mo iimaliw ayoye, opuwo owe yi pungula ngaaka.

Aantu ohaya nduluka iinima ya tooloka, taya longitha iipilangi . Ano haya vulu oku eta po iipundi noshowo iitaafula hono haku tentekwa iinima. Ano yo taya mono mo nee iiyemo.

Aantu ohaya ningi nenge ohaya nduluka po iinima ya yoolokathana mono taya longitha iipilangi. Ohaya vulu okunduluka po iitafula mbyoka tayi tholomwa momu tholomo omu wanawa lela.

Moositola odhindji uunene dhono dhiikulya ohamu landithwa wo iikulya mbyoka yatelekwa. Iikulya mbino ohayi kala yanyolwa kutya oyatelekwa uunake nopongapi nangele oya ningimo ethimbo ohayi kuthwamo oshoka itayi vulu we okuliwa.

Aantu ohaya hongo miiti iinima yayoolokathana, kutya nee etemba lyoku iyogela koonyala nenge iinima yilwe, ohaye yi hongo nee taya longitha iiti mbyoka ya za momiti nenge iipilangi.

Ombaanga yoNedbank olundji ohayi kala yi na omathigathano ngaashi guuthanguthangu mono aantu haya ishangitha opo yakatondoke nuuthanguthangu, ngu eya tango ohapewa omagano ge.

Oshimaliwa kehe, oshi na ongushu ya sho yoshilongo shoka. Ano kehe oshilongo ohashi kala shi na iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo yimwe. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, okulanda iipumbiwa yawo, oshowo okufuta oosikola.

Ombaanga yaFNB otayi gunganekitha uudhano woomeme wokatanga kokoompandhi, ano iilongekidhila omasiku sho tashikakala omlongo naga heyali ga Janualy omvo 2026.

Aantu oyena oongeshefa dhawo mono haya landitha iinima ya yoolokathana .Ohaya landitha nee opo ya monemo iiyemo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo oshowo oku kwathela oyana.

Aantu ohaya nduluka iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi yokukuutumba niitaafula yokulila. Ngele ye yi nduluka ohaye yi landitha, ano taye yi fala koositola ndhoka oonene, opo yi ka mone aalandi.

Oto vulu oku isindanena oshimaliwa kombaanga yoBank Windhoek, ngele owayi wu ka patulule okambo koye kombaanga. Ano ino pumbwa oku kala ku na okambo koye kombaanga ndjoka yaBank Windhoek.

Ombaanga yoFNB ohayi vulu okukwathela omahangano ga yooloka kutya nduno ogopaunamiti nosho tuu. Ohayi gandja nduno oshimaliwa shono hashi vulu okukwathela.

Aantu oyena uunongo wa yooloka mbono yamwe ya valwa nawo omanga yamwe ye wu ilonga okuza koosikola. Ohaa vulu nee okunduluka po iipundi ya yoolokathana ngaashi omatyofa nenge mbyoka ya longwa miipilangi, iipilangi mbyoka hayi zi komiti.

Kehe oshimaliwa shoshilongo kehe ohaku kala kwa thanekwa sha nenge kuna ethano lyontumba, ngaashi nee kiimaliwa yoshilongo shetu shaNamibia ohaku thanekwa aaleli iinamwenyo osho wo iimeno.

Ino kala owala to landa kehe shimwe, pungula oshimaliwa shoye. Pungula oshimaliwa nombaanga yoNedbank. Pungula oshimaliwa shoye, opo wu vule oku ikwathela una wuli muudhigu.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu. Ohaku pungulwa iimaliwa , ngoye oho vulu wo oku kutha ko omukuli ngoka to vulu wu kalande egumbo lyoye nenge ohauto .

Namibia osho oshilongo shoka shina iimaliwa ya yoolokathana ngaashi iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo ngaashi oondola ethele, oondola amathe gaali nosho tuu.

Mositola kehe ohamu landithwa iipumbiwa yaantu mbyoka ya yooloka. Ano moositola dhimwe ohamu landithwa iikunwa, iikulya nosho tuu. Omuntu ngele okwa sa enota ohayi owala u ukilila mositola moka eshi kutya ohamu landithwa iikunwa opo a kalande shoka ta vulu okunwa ye i ikuthe enota.

Ositola yo Nictus ohayi kala yina iinima mbyoka hayi kala yina iinima yili kombiliha lela. Inda wuki ilandele okashina koye ko kuninga oomboloto hoka kali kena owala omathele ga hetatu nomilongo omugoyi nomugoyi ashike payife okena omathele ga heyali omilongo ne nomugoyi.

Otovulu oku okumbanga oshimaliwa shoye nombaanga yoFNB ano ngele owahala oku uva uuyelele wagwedhwapo oto vulu okudhenga konomola 0612992222.

Aantu oha ya nduluka iinima ya yolokathana ngaashi oosikopa dhoka hadhi Kala moondunda mono hamu vulu oku pungulwa iikutu, mumwe nokuli oha mu tulwa owala iinima mbyoka iishona ngaashi ooshapi.

Kala wakotoka opo ku kengelelwa. Ombaanga yo Nedbank otayi kunkilile aalongithi yawo ayehe opo yakale ya kotoka ,oshoka opena aakengeleli haya dhengele aantu nenge ya hala okukutha aantu iimaliwa yawo

Inda wukatalelepo okatala koNedBank ano komauliko giipindi gaVenduka, oto yi owala pokatala kawo ngoye eto lombwelwa nokuulukilwa nkene ongodhi yoye tayi vulu okulonga.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi ku lombwele notayi ku kunkilile, opo kuuse uutalala, oto vulu oku kala wuna endini lyoye lyomeya omapyu nenge wuna ekumbatha lyoye ndoka hali pupyala.

Ombaanga yaNedbank oya eta oka kalata okape, ano uukalata mbwiya uukulu wali hawu longithwa paife oye wu kutha po oya eta po mboka uupe, opo nee wu pewe oka kalata hono okape owa pumbwa oku ka patulula ombaanga yoye koNedbank.

Momagumbo ogendji ohamu kala muna iipundi nosho wo iitaafula. Aantu ohaya landa iipundi yawo mbyoka iiwanawa opo megumbo mukale tamu monika nawa.

Aantu ohaya longo iinima yayoolokathana mbyoka hayi longwa okuzilila momiti, moka haya vulu okunduluka iipundi mbyoka hayi longwa owala taya tete omiti etaya longo oshipundi miipilangi.

Ngele owayi ko shilongo shimwe, owa pumbwa oku shendja iimaliwa. Ano itovulu oku longitha iimaliwa yoko shilongo hoka wa za nomo shilongo moka wuuka, owuna oku kala wa shendja iimaliwa mbyoka, eto pewa moshilongo moka wuli.

Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu ashike mongashingeyi paife okwa longwa ookompiuta ano iikwaungomba mbyoka yo pashinanena. Aantu mongashingeyi kutya ota nyola sha nenge okwa hala oku tala sha, ohayi owala ko shikwaungomba shoka ano ko kompiuta ndyoka.

Ombanga yaBank Windhoek oyeetapo ethigathano moka omuntu to vulu okwisindanena oshimaliwa shoondola eyovi limwe, ndyoka tolilongitha okufuta osikola yoyana yoye. Ano inda methigathano opo kuumone iihuna ngele tashiya poku futa osikola.

Aantu ohaahongo iinima yayolokathana miiti ngaashi omatemba gokwiiyogela , omatemba gokuyogela nosho woo iinima yilwe.

Otuna omaludhi gaali giimaliwa mono tuna iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iilongo yimwe oyina owala iimaliwa yomafo omanga yimwe oyina iimaliwa ayihe ano iikukutu naambyoka yomafo.

Ombaanga yo FNB oyeshi ninga oshipu mpono to vulu owala oku longitha ongodhi yoye yopeke okuninga omayakulo ga yoolokathana ngono taga adhika ombaanga, kutya nee oku tuma oshimaliwa nenge oku tuminwa oshimaliwa

Aantu oyena uunongo wa yooloka, mono haya nduluka iinima ya yooloka, ngaashi iipundi nosho tuu. Ohaye yi nduluka po nee taya longitha iipilangi. Ano aantu mbono yamwe uunongo wawo ohaye wu kutha koosikola.

inda kombanga ya Standard Bank opo wuka kwathelwe opo wukale tovulu okupungulako oshimaliwa shoye , yo natango ohakala yena omathingathano ongendji pono tovulu okwi sindanenasha

Oto kunkililwa kombaanga yaVenduka kutya kala wa kotoka oshoka opuna mboka inaya hala oku ilongela haya totopo omahokololo nenge iinima yinasha nombaanga kutya oyena iinima tayi sindanwa ashike nani iifundja

Ombaanga yaStandard Bank nayo ihayi kala owala mombelewa, ashike ohayi fala omayakulo gawo kaakwashigwana yawo. Ohayi dhike nduno uutala e tayi ka gandja omayakulo kwaa mboka itaya vulu okuthika poombelewa dhawo.

Otovulu oku isindanena ongodhi yoye nsjoka yopashinanena ndjoka yondilo lela ano hayi landwa omayovi ano inopumbwa okukala konima yesiga . Inda methigathano oshoka otali Hulu momilongo ndatu ga Sepetemba.

Otovulu okwiilandela okashina hoka taka vulu oku opaleka megumbo hoka kwali kena N$1999 ashike mongashingeyi okena owala N$1799.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho nakehe oshilongo iimaliwa yasho ohayi kala ya thaanekwa shoka yo ya hala kumwe ohaku kala Kwa thaanekwa omatungo, kumwe aaleli, iinamwenyo nenge iimeno.

Kehe oshilongo oshina iisimpo yasho, ano ngaashi moNamibia, iimaliwa yetu oya yooloka kiilongo ayihe. Iimaliwa yetu otuna iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbi yomafo yimwe oya thanekwa aaleli yetu mboka ya lela oshilongo shetu.

Owapumbwa oku kotokela aakengeleli aantu mboka inaya hala okwiilongela kuyowene. Ohaye kudhengele taye kupula uuyelele woye wopaumwene onkene owapumbwa okukala wakotoka lela.

Ombaanga yo FNB otayi ku lombwele opo wu kale to shanga shoka wa hala okulanda, opo ngele to kalanda kuupitililithe, ngoye kuulande iinima mbyoka inaayi pumbiwa.

Aantu oyena oongeshefa dha yooloka mono haya landitha iini ya yooloka. Elalakano lyokuninga oongeshefa okwiikwathela yoyene, oyana, aakwanezimo yawo oshowo ya kale yena shoka taya li.

Ositola ndjoka hayi ithanwa "Kwizerwa" ositola ndjoka hayi nduluka po iipundi yoshinanena osho wo iitafula mbyoka yimwe ya longwa miipilangi, ano inda kositola ndjoka ngele owa hala egumbo lyoye tali monika nawa lela.

Ombaanga yoStandard Bank oyali ya gandja iimaliwa ano omiliyona yimwe kehangano lyoMVA Fund ndoka lya kalelapo oopate, oshowo hali kwathele iiponga yomoondjila.

Aantu monena ihaya kuntumba we pevi yo ihaya tenteke iinima yawo pevi ashike okwa longwa iipundi mbyoka yopashinanena niitafula mbyoka yopashinanena yalongwa miipilangi.

Iimaliwa yiilongo yimwe ihayi kala nana yina ongushu ano iimaliwa oya yooloka. Oshimaliwa shimwe ngeke wuli moshilongo shetu oshina owla ongushu onshona.

Aantu ohaya nduluka po iinima ya yooloka ngaashi iipundi niitaafula, taya longitha iipilangi mbyoka hayi zi momiti. Ngele ye yi nduluka po ohaye yi landitha po, opo ya mone iiyemo.

Inda wukatalele po uutala waBank Windhoek, ano okatala kaBank Windhoek ohaka kala ano uunene momapandaanda nakehe tuu mpoka tapu adhika omangeshefelo. Omuntu oto vulu okuya opo wukayakulwe ano wukapewe omayakulo oshoka oga etwa popepi.

Omuntu ngele owayi koshilongo shimwe shili, iimaliwa mbyoka wazi nayo koshilongo shoye owuna okwi pingakanitha opo wuvule okulanda moshilongo hoka wuli ano itovulu okulongitha iimaliwa yoshilongo shimwe moshilongo shoka wuli.

Oto kunkililwa opo kuu kale to endelele unene ngele wa dhengelwa ongodhi komuntu gontumba ngono ta popi kutya okwa za nande okombaanga yoBank Windhoek. Ano oshihwepo wu kale to ende kashona ngoye wu dhiladhile, opo kuu kengelelwe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, na kehe oshilongo natango iimaliwa yasho ohayi kala shina iimaliwa yayooloka, ano ngele owuna iimaliwa yaNamibia, ito vulu wuye nayo koAngola eto landa iinima yafaathana ngaashi tolanda moNamibia, oshoka ongushu yiimaliwa oya yooloka.

Mongaashingeyi Standard Bank okwe e ta po omukalo omupe ngono to vulu oku longitha owala ongodhi yoye kutya nee oku tuma oshimaliwa nenge oku tuminwa oshimaliwa, ino pumbwa oku kala to mono iihuna ngele tashi ya pokutuma nenge poku tuminwa oshimaliwa.

Ngele owa hala oshimaliwa oto vulu owala oku ya komahala mpoka hapu gandja omikuli, opo wu pewe omukuli ngoye wu pewe oshimaliwa. Ano ino pumbwa okukala wu na ompumbwe ya sha ndjono ye endelela, ashike ku wete kutya otoyi kandula po ngiini.

Kehe oshilongo iimaliwa yasho ohayi kala yi na ongushu ya yooloka. Ano ngele to yi koshilongo shimwe shi ili ito vulu okulongitha iimaliwa yokoshilongo hoka wa zi. Owu na owala oku ya mpoka hapu shendjwa e to shendje.

Oto indilwa opo wu ka patulule ombaanga yoye yoStandard Bank ngoye wu kale to pungula ko iimaliwa yoye ko ku vule okukala oko ta ku pitile shoka ngoye to pewa kiilonga.

Aantu mongashingeyi oyehole iinima iiwanawa, mono haya landa oombete dhawo dhondilo nomalapi gawo omatokele gondilo hoka oko hayalala, nangele okwa lalako ohakala tatsu oondjodhi.

Ombaanga yoNedbank ohayi vulu wo okukala yi na uutala mbono hayi ende nayo, opo yi ete omayakulo popepi noshigwana. Ohaya vulu okuya mokati koondoolopa, okuya momalukanda osho wo pomagumbo, opo ya vule okukwathela aantu yawo.

Okwa longwa iimaliwa ya yoolokathana mbyono kehw oshilongo oshina iimaliwa yasho. MoNamibia otuna mo omaludhi gaali giimaliwa mono tuna mo iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo, ano omuntu ngele owa hala sha owuna oku landa niimaliwa shi ikwatelela kutya oshina ingapi.

Ombaanga yo Standard bank nayo oha yi yi kiitopolwa ya yooloka, osho wo komahala ga yooloka, ngoka geli popepi noshigwana , ano ngele owa adha nenge owa yi moondoolopa ndele omu na omauliko giipindi, oto vulu oku adha mo okatala kawo.

Longitha ombaanga ya Ned Bank, oku pungula oshimaliwa shoye . Ino kala to pungula oshimaliwa shoye megumbo, nenge mondooha, ashike inda owala kombaanga yo Ned Bank, opo wuka pungule oshimaliwa shoye.

Aantu ohaya ndulukapo iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula mono haya longitha iipilangi niinima mbyoka hayi vulu oku longithwa opo ye etepo iitaafula. Oha yeyi landitha nee opo yi imonenemo iisimpo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo.

Aantu ohaya nduluka iinima yayoolokathana. Ohaya nduluka iitaafula mbyoka hayi ndulukwa taya longitha iipilangi mbyoka yaza momiti . Ano ngele yanduluka iinima yawo ohayeyi landithapo opo yamonemo oshimaliwa shono taya vulu okulongitha okufuta oosikola dhuunona wawo.

Moositola ohamu landithwa iinima yayoolokathana. Aantu ohaya landitha opo yamone mo iiyemo mbyono taya vulu okwiikwathela nayo yo noyana. Ohaya vulu wo okulanditha opo yavule okulanda iikulya oshowo okufuta oositola dhaanona.

Pamwe iinamwenyo yoye oyali yasa pokwenye omolwa ondjala? Mongashingeyi ombanga yoFNB otayi ku indile notayi ku ithana opo wu kuthe omukuli oshoka otaya gandja omukuli kwaamboka ya hala oku landa iinamwenyo yawo.

Aantu mongaashingeyi ihaya lalawe pevi nenge haya lala koombete ndhoka dhoma pokolo, ashike mongaashingeyi okwa longwa oombete ndhoka oombwaanawa, ndhoka hadhi kala dhina omatalashe ngele owa lalako oto tsu oondjodhi oombwaanawa.

Opuna iimaliwa ya yoolokathana iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi kala ya thaanekwa iinima ya yoolokothana kutya ne omaliko goshilongo nenge iiniinamwenyo.

Ombanga ya FNB oya gandja omagano goshimaliwa shondola 100 000,00 ngono yegagandja kehangano halithanwa Namibia Health Exhibation ehangano ndino olinasha nuundjolowele waantu.

Ombaanga ya venduka oye shi ninga oshipu unene kaakwashigwana yayo. Oha yi vulu okuninga uutala, mokati kaakwashigwana ta yi yi komagumbo gawo, opo ye ete oma yakulo popepi. Ano omuntu ino pumbwa oku kala to Nana nuudhigu, wu ye ko mbaanga kokwene, ashike oto vulu oku ya puutala mpoka eto popu uudhigu woye, nashoka wa hala wu ningilwe.

Kiimaliwa yiilongo yimwe, aantu oya tula ko omathano gaaleli yawo ngaashi oopelesitende nenge aaleli mbono yopamuthigululwakalo. Omanga miilongo iikwawo ya tula ko omathano giinamwenyo ya simana miitunda yawo.

Moondolopa oonene omuna omahala ngoka haga adhika gena omalandithilo ogendji osho wo aantu oyendji ngoka haga iithanwa oomall, moomall ohamu adhika oositola dhayoolokathana sho osho hamu kala muna aantu oyendji yendji.

Uuna wa longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana okuninga omafutilo mostola oto imonene ompito yokukala wayangata po eshina lyokuyoga lyongushu yoondola omayovi 8799. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Owanyengwa okuhogolola pokati ko kangala no chokolate mesiku lyoholee? Oewallet oyo omusindani aluhe ,kapena shoka tashi vulu okutya ondikuhole shafa oewallet. Ano FNB okwa eta po omukalo go kutuma oshimaliwa kongodhi hashi ithanwa oewallet.

Ombanga venduka paife oyetapo omukalo omupu, mono ayakulwa yawo haya vulu okulongitha okulongitha ongodhi yawo yopeke, etayayi moka epa kombenge venduka opo yavule okutala keembanga dhawo, okutala nee omayalulilo gawo nenge okutuma nee oshimaliwa taya longitha wala ogodhi ye yopeke.

Aantu ohaya yi mondoolopa nomalalakano ga yoolokathana. Aantu yamwe mondoolopa otaya yi mo oku ka konga iilonga, yamwe otaya yi mo taya yi kiilonga; okulonga moositola, opo ya gandje oomayakulo kaalandi mboka taye ya mo yo yamwe ohaya yi mo oku ka landa iinima yawo.

Uunkulungu ohawu etele omuntu oshimaliwa meendelelo. Omuntu oha longitha uunkulungu we oku etapo sha . Tahongo sha tashizi momiti nenge miipilangi ngaashi iipundi ,iitafula niihongwa thano ya yoolokathana ngaashi yiinamwenyo .

Koshimaliwa shoshitunda kehe nenge shoshilongo kehe ohaku kala kuna iilimbo ndjono tayi holola oshilongo shoka. Ohaku kala kuna omafano gaaleli nenge gaamboka yena ondjokonona moshilongo shoka.

Aanangeshefa yoositola ngashingeyi oyo othimba yina ongodhi. Oshoka oyo haalanditha keheshimwe shono aakwashigwana taya pumbwa . Onkene unaa topumbwa iikulya ohoyi kositola opo wukalande iikulya nenge topumbwa iilongitho ohoyi kositola wukalande.

Oshimaliwa kehe moshilongo nenge moshitunda kehe ohashi kala shahumbata ondjundo nenge shina ongushu shiikwatelela komahupilo goshilongo shoka.

Oshapi yekambamba yo GD-6 TB Raider osho ya mono mwene. Iyalo ano ku tate Martin Jeckonia sho eshi pondola, okupitila mombaanga yo Standard Bank.

Ongeshefa oyo omukalo omwanawa. Moka tovulu okwi likolela oshimaliwa . Aanangeshefa ohaya landitha iilanduthimwa yayolokathana ngaashi oongaku, iikutu, omapaya nosho tuu.

Ombaanga Venduka lya eta po omukalo gwa dhenga mbanda mono aayakulwa yawo taya vulu okumona omayakulo gombaanga, mokupitila mo'app' yopaungomba taya longitha ongodhi yawo yopeke.

Miilongo yimwe mono eliko lyoshilongo lyagwa pevi noonkondo, ongushu wo yoshimaliwa ohayi shuna pevi, mono to adha omuntu ta ka landa oshinima shina ombiliha ashike oku na okuya niimaliwa oyindji, oshoka kayina ongushu, mo miongo iikwawo mono eliko lyili nawa ohaya yi niimaliwa iishona ashike otaya landa oshinima sha faathana.

Ombaanga yotango yopashigwana mo Namibia, ohayi gandja uuyelele nenge oku yamukula omapulo, okupitila kepandja lyawo lyo WhatsApp. Ano ya talela po kepandja lyawo lyo WhatsApp.

Uudhano wetanga lyomokambamba aantu yatano kombinga, ano FNB 5-on-5 Basketball Leaque, onkene tawu pula komeho. Tengeneka omusindani ngoye wi isindanene embamba lyomagano. Ethigathano ndika otali hulu momasiku 10 Febuluali 2025.

Aantu mboka yakotoka ohaya tala uuna omayalulilo gondjundo yoshimaliwa tagayi pombanda, opo ihe haya yi koombaanga yaka gandje iimaliwa yawo, nohayi koko tayi endelele.

Ombaanga yaVenduka oye eta po omukalo omupu nogoshali mono aayakulwa yawo taya vulu okumona omayakulo gawo gombaanga okupitila paungomba.

Uunkulungu ohawu vulu okukweetela oshimaliwa mondjato. Aantu yamwe oya likola oshimaliwa sho yalongitha uunkulungu wawo ngaashi okuhonga omiti, okweetapo iipundi, iitafula, oombete niihongwathano ya yoolokothana.

Oto vulu oku ilikolela nenge oku isindanena oshimaliwa sigo opooN$ 5000 uuna wa longitha okakalata koye kombaanga okuninga omafutilo peshina mositola uuna to landa.

Uuna wuna oshimaliwa oho vulu oku ilandela kehe shimwe shoka wa pumbwa ngaashi uuskopa, oombete nomalapi goko mbete yoye ndee mpono tozi tapu kala nduno tapu monika nawa.